Niraba n ʒi duuni ka zaŋ koma ka di bɛ gaɣa ni n zaŋ tamtam bi tooni duu maa puuni paɣaba ayi n ʒiya ka dabba ayobu biɛni ka zaŋ teebuli zali bi tooni duu maa peentila zaɣ piɛlli ka zaŋ bi foto nim yiliyili duu maa puuni

Gamo n niŋ ka taha piligi ka taabo kabisa doya ka kpukpali tihi saya ka tani ʒiɛ pa taabo nim maa zuɣu ka papu sabila biɛni ka zuɣusaa sabigi ka kpukpali tihi saya ka dikpuna biɛni ka peenti zaɣ piɛlli

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ dinni ka gala bɛni ka zaham wurisi bɛ dinni la kpa ʒiɛɣu bɛni ka naanzuu bɛni gala maa nyɛla dibaata ka boraadɛ maa nyɛ dabaanahi laa maa nyɛla la sabinli ka di tam teebuli zuɣu

Daani n bala ka paɣa ʒɛya ka gbubi bia ka so chinchin vakaɣala ka boraadɛ paya ka naanzuu paya nanzuu maa zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ kaha biɛni ka zaɣ moma biɛni ka boraadɛ paya

Daani ka do so chɛna ka gbubi tangali miya ka piri nuchɛ baŋa ka pili zipili piɛlli ka do so ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga dozim ka so jinjɛm sabinli ka Loori ʒɛ o nyaanga Loori piɛlli n nyɛli

do puuni ka niribaanahi zaya so ʒɛya ka niribaata ʒɛya ka kopunim tum o tuuni ni loba nima ka paɣ' so ʒɛ ka o zabiri nyɛ zaɣ' piɛlla ka ƒɔlaaki bɛ bɛn maa puuni ka so zaya n lo taya ka be yɛro yatuɣ'

Niraba n ʒiya ka gbubi lunsi ŋmɛra ka paɣa so ʒiya ka wora ka zaŋ nyingokoriti niŋ o nyingoli ni ka bi yɛ niɛma dabam dabam neen vakaɣala biɛni neen dozim biɛni neen nuɣsa biɛni ka shab ʒɛya ka gbubi dawulɛ n ŋmɛra ka shab ʒɛ nyaangi maa wora